Waaw waa kuraas quruxbadan een waa dalba kartaa sii walba ayey kuu Soo daari karaan meel walba aad joogto sii dhaqso leh aa lagu Soo daarsiin doonaa kuraas qado waa ku cuni kartaa waa ku cawey kartaa kal iyo laab. Maasha Allaah.